Ɖevi aɖewo lé nuɖugba ɖe asi. Ɖevi aɖe bla eta kple avɔ. Ɖevi aɖewo hã wɔ eɖa. Ɖevi aɖe hã kɔ asi tsɔ bu mo.

Yevu gbogbo le ƒuƒoƒe aɖe. Ɖewo do awu yibɔ. Ɖe hã do awu ʋi. geɖe nɔ tsitre nu. aɖakago aɖe le afi ma. Ɖeka nɔ klo dzi.

Ame geɖe le teƒe aɖe. Wole dɔ wɔm. Geɖe nɔ anyi. Ɖewo tsitre. Dɔwɔnu aɖe le wo gbɔ. Kotoku aɖe hã le wo gbɔ. Geɖe le dɔ wɔm.

Ɖevi aɖewo nɔ anyi, kotoku ʋe le wo gbɔ. Ɖewo do afɔkpa, ɖewo le nu kom. Ɖewo hã le dzidzɔ kpɔm.

Zikpui gã aɖewo le exɔ aɖe me eye ekplɔ sue aɖe le zikpiawo ƒe dodome. Nanewo le dzi. agbala hã le zi e ekplɔ la te eye dezani vovovowo le exɔ la me.

Yevuvi ŋutsuvi aɖe mlɔ anyi ɖe anyigba, etsɔ eƒe fefe fenuwo da ɖe egbɔ. Fefe fe nuwo a..fefe fe nuwo le keteke ƒe nɔnɔme me eye wole fefe fem kpli.

Ame aɖewo le ŋu mɔ me. Ɖewo le zɔzɔm eŋu aɖewo le yiyim. Mogbegble aɖewo le exɔ aɖe te. Geɖe wɔ yibɔ, geɖe hã gble. Ati hã le afi ma.

Ame aɖewo lé wo nɔnɔewo ƒe asi do ɖe dzi. Wodo awu didi aɖewo eye wotsɔ dzonu aɖewo do ɖe alɔnu ye geɖewo tsɔ dzonu gbogbo aɖewo do ɖe kɔme.

Ŋutsu aɖe bɔbɔnɔ anyi. Tsinogui le egbɔ. Ɖeviwo hã le afi ma. Ɖewo bɔbɔnɔ anyi. Ɖewo hã atsitre, ɖewo aɖe do awu yibɔ.

Yevu aɖewo le agble me. Gbemue nye agble ƒe amakpa aɖewo. Yevu aɖe bɔbɔ, gbe ʋie hã le afi ma. Dziaƒo le ʋie.

Ame eve aɖe lé gakpo ɖe asi, ɖe do asiwui ʋe eye wokɔ enu ʋe kɔ bu ta. Eŋu le afi ma, ɖe hã tsi etre.

Yevu aɖewo tsitre eye wole edze ɖom wotsɔ enu ʋe aɖe tsɔ bu ta. Yevu nyɔnu do awu dzɛ̃ ɖe wu me.

Ame aɖewo le agble me. Wole dɔ wɔm. Seƒoƒo hã le afi ma. Seƒoƒo aɖewo wɔ gbemui, ɖewo hã wɔ dzɛ̃, ɖevi aɖe le nu kom.

Ŋutsu aɖe le zɔɔm le emɔ me. eŋu dze aɖe ƒe ŋkume gba. Eŋu ʋi aɖe hã le tɔtrɔ gbo. Ame aɖewo nɔ moto dzim va le yiyim.

Ɖetugbi aɖe do dziɖula ƒe kuku ɖe ta, fiakuku ɖe ta eye wòdo eƒe abɔwo ɖe dzi eye wòle enu kom haa.

Elã gbogbó aɖewo le teƒeaɖe ɖewo nye dzatawo eye dzata aɖewo ƒoxlã elã gã aɖe dzata ɖeka ʋùdu gbɔna afima eye elã gã aɖewo hã ʋudu kplɔ dzata la ɖó

ɖevi aɖewo le etsi kum eye wó geɖe etɔla me, wó tsɔ raba bakɛt kple metal bakɛt ɖe asi

Ame geɖe le tsi kum. Nyɔnu kple ŋutsuwo. Geɖe lé tsikugba alo tsikurɔba vovovowo ɖe asi. Ɖewo ƒe ŋutigbalẽ le yibɔ, ɖewo le dzɛ̃e, ɖewo le blu. Nyɔnu aɖe kɔ tsikunu le tsi kum.

Nuɖuɖu nɔnɔme vovo le nuɖukplɔ dzi eye ŋutsu aɖe hã le afima, ɖevi suɛ aɖe le nuɖuɖu tsɔ na ŋutsutsitsia la. Nuɖu gatsi hã le afima, nuɖu hɛ hã le afima.

nyɔnu ɛvɛ aɖewo nɔ asimɛ ŋuɖuɖu vovovowo le afima ŋuɖuɖu abe aŋutsi mago tomantos atadi kple nu vovovowo le ekplɔ̃ dzi le basket me

Yevu ŋutsu aɖe lé gbeƒãɖenu ɖe asi eye wotsɔ le gbeƒã ɖem. Yevu aɖewo hã ƒo xlãe. Geɖe do awu yibɔ eye eɖewo tsɔ enu kɔ bu ta.

Ame aɖewo le etsito eye esɔ le wo gbɔ. Nyɔnu eve aɖewo nɔ esɔ dzi, ŋutsu do awu dzimewui ʋe kple godi yibɔ hã le afi ma.

Yevu aɖe tɔ ɖe dzodoƒe. Nuɖagatsi le egbɔ. Seƒoƒo hã le afi ma eye wo le yevua le nane ɖe asi.

Yevuo nyɔnu aɖe nɔ anyi edó awu yibɔ eye laptop hã le egbɔ si wòkɔ le dɔwɔm ele asi tem ɖe laptopla dzi

Yovo aɖewo nɔ anyi eye wo nɔanyi ɖe ɖoɖui tɔxɛaɖe me ɖewo nɔ anyi ɖe kplɔŋu eye agbale ye le akplɔ dzi